Halkaan guri ladhisaayo wayo waxaa lgu dhisayaa bulkeeti kor wuu ka dulelaa hoos Cara waaye hadaa ladhisaa darpigaa la warejinyaa wali lam shamideen waxaa lgu dhisayaa pulkeeti

Halkaan waxaa yaalo dhar oo lugu gadaayo oo qaanad ku jira gadaal maro kale ayaa saaran oo saakooyin ah. Meesha waxa waaye mutuleel. Waa tukaan dhar lugu gado waaye, dhar madow iyo gaduud iskugu jira iyo dhar kalo oo badan.

Halkaan shaqaale aya tagan shaqaale oo wado shar jaale wataan oo uniform ah alabtey ku shaqeynayan ayay watan fiirin hayan labo maas ayey wataan mid okiyalo wata mid shati cadan iyo surwaal madow ah wataan uniform ay gashanaan wa kalar jaale ah

Halnkan nin ayaafadhiyo oowatasuud sutmodow ah iyo taw okiyalowat ningerlewaye gadasha dad fadhiyo kursicadannukufadhiya shaticadannuwataa qalin yi tallefonhortisyala

Gotten dadajoga gobtey jogan waameelwado ah dadbadan gari sosocdan horayna waxa joga sidaxqof Labonin iyo mamo mamada okiyalewadataa Labadanin namid okiyaluwata gacantawaxuku wada talefon iyo cag cafi ah mamada talefon neywadatamid shati cadan nuwata mamada waxey waddata maromadow ah